ñoo dëkk Pointe Sarene <crosstalk> Niane dëkk Pointe Sarene
Marie Niane
waaw
dëkk Pointe Sarene Marie Niane yow si looy yëngu <crosstalk>
si mbirum sorgho bi laay yëngu <crosstalk>
donc ren foo amee <crosstalk> sorgho <noise>
fu ma ko bayee am fu ma ko amee
foo ko jëndee
fi ma ko jëndee <crosstalk> ci réseau bi
ci réseau bi
seen sorgho bi <crosstalk> baax na moom jiwu bi dara nekku si jiwu bi baax na xanaa taw bii <crosstalk> moo xaw a am retard rek mais taw <crosstalk> sorgho bi moom da ngay ji rek mu sax <crosstalk> léegi bi ma jiwee mu sax nag après mu toog diir lu mot un mois 15 jours tawul <crosstalk> mu dee instant yooyu laa ci xaw a tardé dootuma mën a jiwaat <crosstalk> problème boobu rek laa amoon mais dama daan béy normal <crosstalk> mu am si génn si normal <crosstalk> waaw
<hesitation> donc semence certifiée nga doon jëfandikoo je pense ci coopérative bi

<crosstalk> nee naa la waa fi ma ko mos a déggee ñoom Diegane waa réseau ñoom <crosstalk> da fi daan def ay seminaire ñuy dem ci ñoom Kër Ball Baye Zale ak ñun ak ñoom Diegane <crosstalk> depuis daaw jéeg daawaati jéeg at yooyu yëpp <crosstalk> dañ koy def <crosstalk> waaw
donc kon rek <crosstalk> sa tool demeewul noonu
<crosstalk> moom tool bi demeewul noonu <crosstalk> tool bi demeewul noonu xam as yëf yi tawul <crosstalk> waaw commencement ba xam nga <crosstalk> boo xoolee semence ba dafa am période yoo koy ji <crosstalk> dañuy dem ba mois aôut bi jeex <crosstalk> nga buddi yëpp béy jiw <crosstalk> su ko defee mu bañ a tawte <crosstalk> mais ren jii bañ ko defee <crosstalk> ndaox mi boo xoolee macha allah <crosstalk> ñaari taw la ñu am mu arreté <crosstalk> kon ndox mi ren demeewul noonu <crosstalk> mooy problème bi ren
mais li nga si jotoon a dese mbaa

<crosstalk> ok jërëjëf <crosstalk>
waaw kay ñoo ko bokk <crosstalk>